Na foto oyo na moni ba boutelle moyindo makasi, ba komi Monster energie pe na moni ezali na...

Na image oyo nazo mona batie fufu, batie mbisi, batie pe légume ya pondu, ezali na pili pili.

Nazomona ba jouere balati bavarese ya paris saint germain, bajouere oyo baza na teint mohindo mpe bazokotala liboso na bango.

Na image oyo namoni ndako pe portai eza ya coulere pembe na se nazomona mai esopani.

Na foto oyo nazomona ba kiti ezali mingi pe nase nazomona nzete ya mwindo makasi.

Na foto oyo nazomona mwana mobali alati veste aza na sac ya mwindo liboso na ye pembeni na ye ezali na mwana mwasi kitoko makasi alati robe.

Na image Oyo tozomona eza Kisi Yako tiya na matoyi Oyo mutuo azoyoka pasi na matoyi naye

Awa nazomona biloko ya kelasi ya bana oyo esalelaka bana po bakoma po basala ba desin na kati ya maternel.

Na image oyo namoni stilo mibale bakomi biloko na lange oyo nayebi te na stilo oyo bazali kolobela yango pe eza stilo moko makasi.

Na image oyo tomoni mwana azokotambola liboso na ye tomoni ke ndako ezali wana ndako oyo ezali na coulere moko ya pembe.

Na image oyo na moni nyama ezo tambola miso na ye ezotala liboso pe na sima na ye nazomona biloko moko misika mayi.

Na image oyo tozomona jardin ya moto azali kotia matiti pe atie biloko mingi lokola banguba na biloko mosusu ya kolia.

Awa tozokomona mokili ya bato tomoni mandako mingi, vrema awa pe tomoni ke bato nyonso bazali na kati ya ndako na bango tomoni mwana-mokie azotala liboso na ye.

Na image oyo nazomona ba boîte ya concerve nakati yango ya liboso namomi batye ba fritte ya miba batye bikolo mosusu.

Na image oyo tomoni bana mibali misato pe na tate na bango, bazo kotala ye mpe bazo koseka tate na bango suki na ye esi ekoma ya pembe.

na image oyo tomoni ke eza balabala pe tomoni bafile electrique ezali na mokili oyo mandako mingi mpe na banzete ya mbila ezali na vile oyo

Na image oyo nazomona nyama ezali kotala liboso ezali ya colere mohindo pe nyama oyo ezali neti insecte.